Wano tuli mu katale, akatale akatunda ebyokulya kubanga mulimu emmere ey'enjawulo erengeddwa nga muwogo, lumonde, ennyaanya. Ku mmere eyo erengeddwa ku waliwo abakyala basi... bakyala bana ab'enjawulo wamu n'omwami omusiraamu atadde enkoofiira ku mutwe ne bi-ambuleera waggulu. Ebbali eri waliyo abantu ab'enjawulo be tulengera wamu n'obummonde eri omusajja ayimiridde ayambadde essaati emmyufu wamu n'amaduuka ag'enjawulo ebbali eri.

Muno mulimu ekiyiriro ky'ennyanja ky'ennyanja. Ebbali n'ebbali waliyo emiti wamu n'obusozi. Amazzi gafubuutuka mu nsozi nga gaki... gaserengeta wansi eno mu kikko. Bwe gatuuka eno mu kikko ganjaala era n'efuuka ennyanja.